Ibinini bitari bike bifise amabara atandukanye ay'icatsi, ayera, umuhondo n'ibara ry'agahama hamwe n' ibishinge bitatu bifise ama foroma atandukanye.

Umugabo yambaye agapira gasa n'icatsi, akaba yambaye ikimukingira mu maso. Mu mugongo naho ahetse akamashini kamufasha gukata ivyatsi.

Uruzi runini ya cane hamezemwo utwatsi wucaciikibisi tureture hakuja yatwu hari amazu y'amagorofa agerezse huyandi inyuma yayo na ho hari umusozi munini.

Ibiti vyinshi vy' ubwoko bitandukanye bifise ibara ry'icatsi kibisi harimwo bire bire na bigufi ikirere naco kiri inyuma gisa neza gisharijwe n' ibicu.

Uduswi tw'imbata dutanu dufise amabara atandukanye, ayirabura n'ayera, tukaba twicaye mu musenyi urimwo n'utubuye.

Inguge zibiri, imwe niniya iyindi nto, zose hamwe zikaba ziryamiye urubavu rw'i buryo. Zose hamwe kandi ziryamye mu twatsi twumye.

Inka zitari nkeya ziri mu kiraro cazo kininiya, zimwe zifise amabara yera izindi ayirabura , zose hamwe zikaba ziriko zirisha ubwatsi

Imyungu y'ubwoko butandukanye ,irunze ahantu hamwe, ikaba ifise ubwaguke butandukanye; imwe ni minini muburebure iyindi ikaba mini mubwaguke.

Imisozi myiza cane iteye igomwe, itekeyko ibiterwa c'icayi, Hagati yiyo misozi hari amazu agiye atandukanye asakarishijwe namabati.

Utuyira tubiri kamwe karaba iburyo akandi ibubanfu imbere yatwo hari utwatsi dutoduto tw'icatsi kibisi be n'igiti c'ikigazi. Akayira kamwe karaba iburyo hari Umugabo yicaye kw'ipikipiki.

Ikiyaga kirimo utwatsi turi hagati yaco tureture dufise nurubobi rwicatsi kibisi hakurya yavyo hari umusozi uriko ibiti.

Ingona niniya ikuze ihagaze ku maguru abiri y' inyuma yegamiye agahome gato kazengurutswe n'ivyuma, hakurya yaho naho hari ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Imvubu zibiri ziriko zirarisha ubwatsi zikaba zihagaze mumazi imwe murizo ni nini kurusha iyindi hafi yazo hari igiti kihateye.

Umurima munini cane uteyemwo umuceri, hagati yawo hari inzu yubakishijwe namatafari, naho inyuma yaho hari ibiti vyubwoko butandukanye.

Ingona nini cane gose , ifise umurizo munini , ikaba iryamye mubiziba birimwo ibibabi vyumye ikiriko irota akazuba .

Imyungu minini minini myiza cane ikiri mu murima wayo, igiye ifise amabara atandukanye: umuhondo be n'icatsi kibisi.

Akanuma keza cane kabereye ijisho gafise ibara ryera kakaba gahagaze kukaguru kamwe gahagaze mu musenyi wuzuyemo utubuye dutoduto.

Uruzi runini rwiza cane ruteye igomwe , murirwo hagati harimwo utwatsi tureture, inyuma yatwo naho hari umusozi muremure uriko ibiti.

Umurima utari muto wuzuyemo ivyatsi vyicatsi kibisi ukaba ukikujwe namazu manini manini asakarishijwe namabati.

Imbata ntonto zigera k'umunani z'amabara atandukanye ayera, ayirabura, nay'agahama zikaba zihagaze m'umurima w'imboga ifise ibara ryicatsi.

Ni ikiraro c'inka cubakishijwe ibiti kirimwo inka zine imbere yazo hari ubwatsi bwumye ziriko zirarisha, hakurya yazo naho har'akadobo gasa n'ibara ryera.

Abantu babiri, umwana n'umugore, bariko bararima m'umurima mwiza cane w'imboga. Hakurya yabo hari inzu isakarishijwe n'amabati be n'ibiti bini bini.

Utwagazi tw'impene twiza cane tubereye ijisho turiko turirunkanga .Tukaba dufise amabara atandukanye ,ayera, ayirabura nay'agahama.

Inguge zibiri, imwe ikuze iyindi ikaba into, ziryamiye umusaya w'iburyo bwazo zikaba ziryamiye mu bwatsi bwumye cane.

Umugabo yambaye ivyambarwa vyirabura afise inyoni mu ntoke ari kumwe n'impene ziriko ziranywa amazi z'amabara atandukanye, ayera, iryagahama, n'iryirabura. Inyuma yabo hari ubwatsi bwiza caane bubereye ijisho.

Ikiyaga kininiya cane rwose hagati murico hari mwo ubutaka hakaba hahagazeko abantu inyuma yaho naho hari umusozi muremure hejuru yuwo musozi haribicu bisa n’ibara ryera.

Umurima munini cane ugiye urimwo indimo z'ubwoko butandukanye bw ibigori, ibiharage, imyumbati ben'ibindi, inyuma yaho har'amazu maninimanini ben'ibiti bininibinini.

Umusozi uteye igomwe uteyeko ibiti bigiy bitandukanye n'ubwoko butandukanye, bimwe ni birebire ibindi ni bigufi. Hafi yaho hari uducanga turimwo amabuye.

Umwungu munini cane gose uteye igumwe ukaba ufise amabara yicatsi n'amabara yumuhondo, ukikujwe n'utwatsi twicatsi kibisi nutwatsi twumye.

Inka zikuze za mabara atandukanye zitari nke harimwo ayera na yirabura zizengurutswe n'abantu isinzi be n'ibiti birebire cane gose.

Ikiyaga kinini cane kirimwo amato abiri, kikaba kirimwo ivyatsi birebire, be n'urubobi rw'icatsi kibisi; mukirere naho hari imirasirane y'izuba.

Ingeregere nyinshi zifise ibara ry'agahama, zakoraniye ahantu hamwe mubwatsi burebure, bufise ibara ry'icatsi kibisi.

Inka nyinshi cane zigiye zifise amabara atandukanye ziri mubwatsi bufise ibara ryicatsi kibisi ziriko zirarisha inyuma yazo hari ibiduga bibiri binini binini.

Umusozi muremure uteyeko ibiti vy'ubwoko butandukanye hamwe nyene n'ahantu hakerurutse naho hateyeko ibiti vy'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'ikirere gisa ubururu n'ibicu vyera.

Umurima munini kandi uteye igomwe urimwo indimo nyinshi z'ubwoko butandukanye arizo ibiharage ,imyumbati, ibigori.

Amatabi icumi yo mubwoko bw'isigareti agiye agerekeranye. Afise amabara abiri atandukanye, inyuma yaho hasa n'ibara ryagahama, imbere naho rirera.

Ivyatsi bitobito bifise ibara ry'icatsi kibisi hakurya yavyo hari uruzi rusa n'ikiziba hamwe n'ibiti vy'ubwoko bitandukanye birebire.

Imvubu zitatu ziri mu mazi. Imwe murizo irasamye cane gose. Izindi nazo zibiri, ziriko ziroga murayo mazi.

Inka cumi z'iriko zirarisha ubwatsi bwumye, zifise amahembe zikaba zitadukaniye kumabara, hagati yazo hari umwungere ariko arazirangira, inyuma yazo har'ibiti ndetse n'inzu.

Imvubu ikuze ihagaze muruzi. Inyuma yayo hari ivyatsi birebire bifise amabara y'urwatsi rubisi hamwe n'ivyatsi vyumye.

Umurima mwiza cane w'ibigori utey'igomwe, uteyemwo kandi n'ibiharage, imbere yavyo hari utwatsi tw'icatsi kibisi, inyuma naho har'inzu.

Ishamba ririmwo ibiti vy'ubwoko butandukanye , harimwo ibiti vyo m'ubwoko bw'umusuna hamwe n'ibiti vyo m'ubwoko bw'ikigazi.

Ikiyaga kinini cane, kirimwo imikuba myinshi yiterera ku nkombe hahagaze ubwato bwo gusoza, hakurya yaho naho hari utuzu duto two kwicaramwo dusakarishijwe ivyatsi.

Ibiganza bibiri vy'umuntu bifise uruhu rwirabura, muri vyo hari utunini duto duto dufise amabara atandukanye, iry'ubururu n'iritukura.

Ikiyaga kinini cane giteye igomwe, gitekanye kikaba kirimwo ubwato bwogusoza, mukirere hari ibicu vyera n'ikirere gisa ubururu.

Inka nyinshi cane kandi zibereye ijisho zifise amabara atandukanye. Zimwe murizo zifise amahembe, izindi ntayo. Zizengurutswe n'abantu benshi, bamwe muri bo bagiye bafise inkoni.

Umuganda w'amashu ateretse hasi, amwe muriyo yacikaguritse ibibabi, iruhande yaho hari imifuko yera, ndetse n'umugore yambaye igitenge.

Inka umunani zikuze nziza cane ziteye igomwe zifise amabara atandukanye ayagahama ayera n' ayirabura zirikumwe n' umugore.

Umuntu asutamye ariko akora igikorwa co gutera imyumbati ,akaba ahejeje gutera igiti cumwumbati Kandi ariko agusasira ivu .

Umwungu munini cane gose kandi mwiza cane. ufise ibara ry'icatsi n'ibara ry'umuhondo. Iruhande yaho hari ivyatsi bifise ibara ry'icatsi kibisi.

Inka z'imitavu nto nto zigiye zifise amabara atandukanye ayera n'ayagahama. zikaba zizengurutswe n'Abantu batandukanye.

Umurima w'ibigori n'ibiharage uteye igomwe, hagati muri wo hari akayira gatoyi, inyuma yavyo naho hari ibiti binini cane vyo mu bwoko bw'ikigazi.

Uruzi harimwo ivyatsi vy'urwatsi rubisi, inyuma yaho hari ibiti vyo mu bwoko bw'ikigazi vyumye, nivy'urwatsi rubisi.

Ikiyaga kirimwo ubwato bubiri, ubwato bumwe harimwo abantu babiri:umwe yicaye, uyundi ahagaze. Ku nkombe hahagaze uyundi muntu umwe. Hariko hararasirana izuba mu kirere.

Amazi menshi cane arimwo ivyatsi vy'icatsi kibisi hamwe n'amazu ari inyuma yurwo ruzi .Inyuma yavyo vyose hamwe ,hari umusozi wubatseko nayandi mazu.

N'igiti c'amapera kiri hafi y'umuferege n'ibarabara ry'amabuye, iburyo bw'iryo barabara har'amazu nayo ibubamfu bwico giti hari igihome gisize irangi ryera n'iryirabura hamwe n'udusongo turi mu vyuma.

Imbogo mirogo ibiri, nini kandi nziza cane, ziriko zirarisha m’ubwatsi bwiza, kuruhande hazo hari ibiti z’ubwoko butandukanye.

Umugore yambaye agapira gatukura, yakenyeye n'igitenge, ariko aragaburira impene zibiri amakoma y'igitoke. Zifise amabara atandukanye, iyagahama n'iyirabura.

umuntu asutamye mundimo yambaye agapira gatukura n'ikamambiri zera ariko aratera igiterwa c'ibigori

Indimu z'icatsi kibisi zitari nke ziri hasi ku gafuko iruhande yazo hari urutaro ruriko udushashe turimwo isukari utubati dutandukanye intebe iriko igitenge n'udukwi.

Umurima urimwo indimo nyishi z'ubwoko butandukanye arivyo :ibitoki, ibiharage ,ibigori ,ibiti vy'imyembe hamwe nibiti vy'ikigazi

Inka nziza cane ibereye ijisho ifise amahembe ikaba ihagaze mu kiraro cayo, ifise n'ubwatsi iriko irarya.

Inka zine z'amahembe maremare, zitatu muri zo zirirabura, iyindi imwe ifise amabara acanze ayera n'ayirabura, zikaba zihagaze mu bwatsi.

Umugore yicaye ariko aragosora kurutaro ibigori .Inyuma yiwe hari ikiraro c'inka kirimwo ubwatsi inka nayo iriko irarisha ubwo bwatsi.

Ibiterwa vyinshi cane vy'ubwoko butandukanye bifise ibara ry'icatsi, harimwo ivyatsi, ibiti vy'amavoka, hari kandi n'umusozi uri inyuma yavyo, nawe nyene uteyeko ibiti.

Ibitegwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye bimwe murivyo biri mudu shashe tuzingazinze twuzuyemwo umucanga, ibindi navyo nibiti biteye inyuma birebire.

Umugabo ahagaze mu biterwa camashu, ahetse mumugongo igicupa kinini gisa umuhondo kirimwo umuti wo kuhira ibiterwa. Yambaye ibirato vyingamira, ikabutura, agapira k'amaboko magufi, ningofero.

Abantu batatu, abana babiri n'umugore, bose hamwe bikoreye inkwi zumye, iruhande yabo naho hari ikaburimbo rya kijambere hamwe n'imisozi.

Umurima urimwo ivyatsi biibisi .Iruhande yavyo hari igihome cubakishijwe amatafari. Hari n'inzu ishakajwe amabati. Hakurya yavyo naho hari ipikipiki ndetse n'ibiti birebire.

Ikiganza cumuntu gifise itabi ryomubwoko bwi cigarette, rifise amabara atatu atandukanye, uryumuhondo iritukura niryera. Akaba afise kandi nikibiriti cigazi.

Umurima ufise ivyatsi vy'ugwatsi rubisi harimwo ibiti vy'ubwoko butandukanye, hakurya yavyo hari amazu abiri hamwe n'imiduga ibiri.

Inka nziza cane iteye igomwe ihagaze mu kiraro cayo, hasi hakaba hari ubwatsi bw'icatsi kibisi, umufuka ndetse n'amaguru y'umugabo.

Uduce dutoduto twinyuma kumatabi, yomubwoko bwisigara, turunzarunze ahantu hamwe hari numunyota watwo .

Impene ifise amabara atandukanye: ayera n'ayirabura, mwizosi yambaye ikiziriko, mukanwa naho ikaba ifise ibibabi iriko irarya, inyuma yaho naho hari abantu bahagaze inyuma.

Agashashe gafise ibara ry'umuhondo, kakaba gacafyeko igicapo c'ivyamwa. Ivyandiko navyo ni ivyo mu rurimi rw'ikinyamahanga gifise ibara ryirabura.

Ikiganza cambaye ibigikingira bisa n'ubururu; n'umutuku, gifise mu kiganza udutete tete twinshi cane tw'ibara ryera twuzuye igishashi.

Imifuko itari mike igiye igerekeranye imwe kuyindi yose hamwe ifise ibara ry'agahama, imwe muriyo yometseko udupapuro iyindi nayo ntatwo, k'uruhande yayo hari n'iyindi mifuko ifise ibara ryera.

Uducupa tubiri tw'ubwoko butandukanye. Kamwe kaboneraka kakaba ari kagufi, akandi katabonerana ni karekare. Akabonerana karimwo umuti w'ubururu, nayo akatabonerana gasa n'ibara ryera, n'icatsi kibisi.

Abagabo bane bambaye ivyambarwa vyirabura, bambaye ibikingira amaso, umunwa ndetse n'ibiganza .Bahetse mumugongo ibicupa bisa nibara ry'ubururu bariko baruhira imirima.

Ikiganza c'umuntu cuzuye amazi ajojotera ku butaka buriko utwatsi twumye kikaba gishaka kuvomera akatsi gateyemwo.

Imifuko itari mike yera igiye igerekeranye, iratekeye kandi igiye igerekeranye imwe kuyindi, inyuma yaho hari igiti kinini cane gose be n'ivyatsi bibikikuje.

Imifuko itanu minini minini, itekeyemwo ifise ibara ryera, iry'icatsi, niry'ubururu ikaba igerekeranye imwe kuyindi.

Agafuko gafundikiye gafise amabara atandukanye higanjemwo ibara ry’icatsi kibisi iritukura, iryera n’iryirabura. Handitseko amajambo y’ikinyamahanga.

Udutete twinshi dufise ibara ryubururu tumwe turi mugashashe kibara ryera kazizazinze , utundi natwo turi hasi.

Umugabo yambaye amarori n'ibimukigingara mukiganza ndetse no kumunwa akambara, ivyambarwa vyera n'ivyubururu. Ariko yuhagira n'umuti kubiterwa.

Umugabo yambaye ibimukingira ku mazuru hamwe n'amarori, yambaye kandi n'ivyambagwa ry'ibara ryera niry'ubururu, ariko aramijagira imiti ku bitegwa.

Abantu benshi harimwo abagore nabagabo bariko bararima ikirundo camase, hakurya yabo har'imusozi munini cane uteyeko ibiti, hari nigikapo baheka gifise ibara ry'irabura.

Agafuko gafundikiye gafise amabara atandukanye hamwe n'ibicapo bitandutakanye. Amabara ni icatsi ,ayera, ayatukura n'ayirabura .Ibicapo navyo ni bine.

Agacupa gato gafise amabara agiye atandukanye ariyo icatsi kibisi, iryera n'iryirabura. Kuriko hacapyeko ishusho ry'ikigori hamwe n'amajambo y'ikinyamahanga akanditseko.

Ingomero zibiri nini nini ,zuzuye amazi zikaba zigabuwemwo n’akayira gatoyi , inyuma yavyo hari imisozi miremire iteyeko ibiti.

Inyama z'ifi zinini zibiri, zifise amabara y'agahama zikagira n'uturongo tuzizungurutse tw'ibara ryera. Hejuru yazo zifise utwatsi tw'icatsi kibisi hakurya yatwo naho har'urubura hamwe n'utudimu dukasakase.

Imikeke ibiri myiza myiza ,umwe uraba ibubafu ,uwundi ukaraba iburyo; yose hamwe ikatiyeho agasate k'indimu be n'utwatsi tuduteretseko.

Inyama zibiri niniya z'ifi, zifise ibara ry'agahama zirimwo n'uturongo twera. Ziriko hejuru utwatsi tubisi hamwe nutudimu tw'udusate sate dukase. Vyose hamwe bikanyishije mu rubura.

Uruzi runini rwubatsemwo akazu k'ibiti gasakarishijwe n'amabati. Hakurya yavyo naho haribiti vy'ubwoko butandukanye vy''icatsi kibisi.

Imikeke ibiri minini minini iteye igomwe umwe uraba ibubafu uwundi ukaraba iburyo ikaba iteretse kw'isahani habe nakadimu gasatuyemo kabiri.

Ifi, zibiri, zinini, zinini, ziteretse, kukabaho, kabajije, zose hamwe, zikaba, zifise, utorongo kurizo dukitse, tubiri tubiri.

Ifi nyinshi kandi zumukije. Hagati yazo hari indimu ku gitunguru n'urunyanya bikase. Hagati murivyo hashinzemwo uduti dusongoye dutatu.

Amafi ari mu bwoko butandukanye arikumwe n'inyama hamwe n'indimu zikase hamwe n'urunyanya. Akaba ari kumwe n'utwatsi tw'imboga, vyose hamwe bikanyishijwe mu rubura.

Ifi nyinshi cane nziza kandi zingana mu bunini, zirambitse ku gatanda gakoze mu vyuma kabigenewe kugirango zumutswe..

Ifi zibiri zinini zinini zokeje. Zikaba ziteretse hejuru yicokezo zihejeje kwokerezwako.

Agasahani gato gafise ibara ryera muriko indani harimwo isosi hamwe n'ipiripiri z'ibiri imwe is'umuhondo iyindi itukura hamwe n'inyama y'ifi.

Igiti co mu bwoko bwivuka kinini, kandi gitego mwe gikaba kirikon'icamwa camwako inyuma yaco hari igiti c'igitoke.

Umurima munini cane urimwo ivyatsi vy'icatsi kibisi uteyemwo kandi n'ibiti byubwoko butandukanye birebire bifise amababi y'icatsi kibisi.

Umuntu ari mumurima w'ivyatsi vy'icatsi kibisi, hakurya yiwe hari ibigori vyumye nayo imbere yiwe hari ibiti birebire be n'umunara.

Akayira gato kariwo utwatsi twicatsi kibisi, be n'utubabi tw'ibiti twumye . Hakurya yavyo hari ibiti vyubwoko butandukanye bimwe birebire ibindi bigufi .

Ibishashi bine vy'ibara ry'irabura vyuzuyemwo umusenyi. Hakaba hashinzemwo ibitegwa vy'amashugwe bifise ibara ry'icatsi be n'ibibabi binini binini.

Umurima urimo utwatsi dutoduto twicatsi tubisi turi nibitoki bifise amashami yicatsi kibisi inyuma yavyo har’ibintu bihateye binini binini.

Igihome cubakishijwe n'amatafari inyuma yaco hari ibiti be n'imishinge y'ibiti vyumye ishigikiye igisenge c'amabati .

Igiti c'igishayote gifise amababi y'icatsi kibisi, iruhande yaho hari akayira k'ivu, iruhande yaho naho hari igihome cubakishijwe n'amatafari be n'inzu isakajwe n'amabati.

Umurima munini urimwo utwatsi dutoduto tw'icatsi kibisi be n'igiti c'igitoke gifise amashami yumye nay'icatsi kibisi, hakaba hateyemwo n'ibigori vyiza cane.

N'uruzitiro gw'ivyatsi be n'ibiti vyumye rutandukanya utwatsi dukeya tw'icatsi kibisi be n'umurima w'ibitoke n'ibiharage munini uteye igomwe.

Ivyatsi bisa nicatsi kibisi, hagati yavyo hari akayira kamabuye hakurya yavyo naho hari umurima wibigori hamwe nigiti c'ivoka.

Umurima munini wuzuyemwo umusenyi atanakimwe giteyemwo inyuma yaho hari ibiti vy'ubwoko butandukanye bifise amababi y'icatsi kibisi.

Umurima urimwo ivyatsi bifise ibara ry'icatsi hamwe n'ibiti vy'ubwoko butandukanye hakaba hahagazemwo kandi inka yamabara yera n'ayirabura .

Umurima urimwo ivyatsi vy'icatsi kibisi hamwe n'ivyatsi vyumye, uteyemwo kandi ibiti vy'ubwoko butandukanye. Hafi yaho, hari inzu ifise amabati asa n'ubururu be n'igihome cubakishije amatafari.

Umurima harimwo ivyatsi vy'urwatsi rubisi hamwe nivyatsi vyumye, inyuma yaho hari ibiti birebire vyubwoko butandukanye hamwe n’ibitoke.

Umurima w'ibigori bikuze binini binini, ufise ivyatsi vy'icatsi kibisi kuruhande yavyo hamwe n'umuringoti w'amazi w'irabura.

Umurima munini cane wuzuyemwo ivu atanakimwe uteyemwo, inyuma yawe hari ivyatsi ndetse n'ibiti vy'ubwoko butadukanye bifise amababi y'icatsi kibisi.

Igiti kirekire cane c'ivoka gifise amababi y'urwatsi rutoto, inyuma yaho hari amakoma y'igiti c'igitoke.

Igiti c' igiterwa bita ibishayote gifise amababi yicatsi kibisi, ibubamfu bwaho hari akayira gato be n'igihome cubakishije amatafari n inzu isakarishijwe amabati.

igiti kinini c'ivoka giteye igomwe. Hasi yaco hari ishami ryacitse hariko n'amababi. Hakurya yaryo naho hari amababi y'amateke .

Agaseke kajishije mu duti kuzuyemwo ibiraya vy’amoko atandukanye bikaba bitandukaniye kw’ibara harimwo ivyera n’ibitukura .

Amabungo atanu mezameza ateye igomwe akiri ku giti cayo akaba atandukaniye ku ibara ane aratukura irindi rimwe ni ry'icatsi kibisi. s

Igiti c'urumyanya gikaba kiriko inyanya zitandatu zitatu muri zo ziriku ruhande rw'i buryo izindi na zo kwibbande rw'ibubafu izirikuw'i buryo zisa n'ibararitukura na yo izindi ry'icatsi kibisi.

Umugore afise mu ntoke terefone ngendanwa akaba ahagaze mu murima w' ibiyoba mwiza cane gose ukaba urimwo n' ibiti bire bire inyuma yaho naho hari umusozi munini cane.

Umugore akuze akaba ariko aratwenga mu minwe yiwe mu kuboko kw'iburyo afise agaterefone gatoya ngendanwa ukuboko kw'ibubanfu naho afise itara rikoreshwa n'imishwarara y'izuba.

Ubwoko bw'amavoka butari buke bugiye butandukanye, ugendeye kw'ibara, ubunini, be n'ibishishwa vyazo, kw'ibara hari izirabura izicatsi kibisi na gitoto, mu bunini hari zirezire na zigufi, kubishishwa naho hari izifise utudomagu n'izindi zitadufise.

Umugore akwembetse igitenge yambaye n'ibisa n'ubururu hejuru akaba afise muntoke telefone ngendanwa, ahagaze mu murima w'ibiyoba inyuma yiwe naho hari umusozi muniniya cane rwose.

Igiti c'igitoki kinini giteye igomwe, kikaba camyeko igitoki kininiya. Bikaba biriko vyakirwa n'akazuba ko kumutaga.

Abagabo batatu bakuze, bafise imiringoti y'ivyuma, ibiri minini minini. Bakaba bahagaze mu murima. Inyuma yabo hari umurima w'ibigori, hamwe n'igiti kibiteyemwo hagati

Umurima mwiza cane uteye igomwe w'ibigori inyuma yaho hari ivyatsi be n'ibiti birebere vy'ubwoko butandukanye ikirere na co kiri hejuru gisane ubururu.

Ivuka zibiri imwe ni ikimanyu bahimbuyemwo kigifise n'ikibuto kinini hagati iyindi na yo ntibayihimbuyemwo iracari yose.

Umugore ariko aratwenga, mu ntoke ziwe huzuyemwo intete z‘ ibigori. Inyuma yiwe naho hari ibigori vyumye cane bigeretse kimwe kukindi k‘ urusenge .

Abagabo babiri umwe yambaye ishati yirabura uwundi ishati yera bateruye ikidobo c'icuma cuzuye amata bayasuka mu kigunguru c'icuma.

Ibiraya vyiza cane rwose vyingano itandukanye bikaba birunzarunze ahantu hamwe bimwe nibitobito cane ibindi navyo nibinini binini.

Umugore ataboneka neza mu maso afise isuka ariko ararima mu murima. Hejuru yiwe hari izuba ririko rirasirana be n'ibicu bikeya.

Umugore ariko aratwenga, mukuboko kw'iburyo afise telephone ngendanwa, nayo mu kuboko kw'ibubamfu afise itara rikoreshwa n'imirasire y'izuba, inyuma yiwe hari ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Abagore batandatu bariko baramwenyura bakaba bariko basoroma icayi mu murima wicayi utubabi tumwe tukaba turi mu gitebo kijishije.

abagabo batatu bikoreye utudobo tubiri muritwo nutwo ivyatsi akandi kamwe nakimicungwe inyuma yabo hari ibiti birebire

ibigori binini binini vyiza cane biteye igomwe vyumye bigiye bigerekeranye kimwe kukindi inyumayaho naho hari inzu yubakishije amabati

imirongo itatu yimifuko miremire ifise ibara ryera ikaba tekeyemwo ibirayi vyuzuye hafi yaho hari imboga rwatsi be nibiti birebire

Abagabo babiri bari mumurima w'ibigori bahetse mumugongo udusaho turimwo imiti bariko baruhira, imbere yabo hari umuntu ariko arabafata amasanamu kuruhande naho hari umugabo.

Igiti c,ipapayi kirekire cuzuyeko ipapayi nyinshi cane ziteye igomwe muri izo zimwe zifise ibara ry,icatsi izindi nazo zifise ibara ry,agahama.

Umurima winanasi nziza cane urimo inanasi zitatu zigiye zishigikiwe nuduti inanasi imwe murizo niyo ihishiye izindi nazo ntizirasha.

Abagore batanu bunamye bariko basoroma ibiraya mu murima w'ibiraya. Umwe muri bo ahetse umwana, abandi nabo bafise ibiraya mu biganza. Hari n'imifuko ibiri yuzuyemwo ibiraya.

Umugore yambaye agahuzu mw'izosi be n'ikanzu yamabara atandukanye ahagaze mumurima w'ikaroti akaba afise mukiganza ikaroti zine.

Umugabo n’umugore bikoreye amasuka ku ntugu zabo. Umugore akaba afise agakapu gafise ibara ry’ubururu mu kuboko kw’ibubamfu. Bahagaze hagati y’imirima myiza cane, imbere yabo naho hari imisozi iteye igomwe.

Indimu nyishi cane nziza ziza zifise ibara ry'icatsi kibisi. imwe murizo isatuyemwo kabiri ,imbere muriyo isa n'icatsi kibisi.

Ibiraya bitekeye mu mifuko izingazinze y'amabara atandukanye ariyo umuhondo, n'ibara ryera, Iruhande yaho hateretse agakapo gafise amabara atandukanye.

Abantu bane barikumwe. Abagore batatu, numugabo umwe. Umugore umwe yikoreye urutaro rurimwo ivyamwa. Imbere yabo hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'ivyamwa.

Imyimbati myiza cane miremire ikasekase itekeye mu gitego kijishe. Inyuma yayo, hari igiti gisa n'icasi kibisi.

Inka nini cane iteye igomwe kandi ibereye ijisho, ifise amabara agiye atandukanye ariyo iryera niry'irabura, ikaba iri mu kiraro cayo.

Ipapayi cumi n’imwe ziri ku biti bibiri bitandukanye. Igiti kimwe kiriko umunani, imwe murizo irahishiye. Ikindi naco kiriko zitatu .

Abantu benshi bambaye ibirato vy'ingamira; impuzu zitandukanye, bamwe muri bo bambaye udufuka munwa, mu minwe yabo bafise ibitegwa; hamwe n'ibindi bitegwa bibateretse imbere mu tudobo.

Ibijumbu vyinshi cane binini binini kandi bibereye ijisho, bigiye bifise ingano itandukanye n'amabara atandukanye hariyo ayera n'ayatukura.

Umurima munini cane mwiza kandi ubereye ijisho w'ibigori; bigiye biteragiye kumuromgo kimwe kukindi.

Igiti gifise amabara y'icatsi kibisi. Kikaba giteye mw'ivu ryirabura kizengurutswe n'ivyatsi vyumye.

Ivoka z'ibiri zirihamwe imwe n'ikimanyu ifise urubuto hagati Kandi inahiye, Iyindi nayo s'ikimanyu.

Umurima w'ibikaju canke imisigati. Muruyo murima, harimwo imisigati itatu ikaba ifise amababi yurwatsi rubisi hamwe namababi yumye

Abantu bane umugabo ,umwana n'abagore babiri bahagaze kukirago kiri hejuru yubwatsi ibubafu rwayo hari umurima w'umuceri uteye gomwe.

Abantu batandatatu bari mumurima w'ibiraya. babiri muribo umwe afise umwana, uyundi nawe igiterwa c'ibiraya. inyuma yabo hari ibiti birebire.

Umwungu mwiza cane ubereye ijisho. Ufise amabara atandukanye hamwe n'uturongo dushinze. Ku ruhande rwayo ifise ibara ry'umuhondo.

Abantu babiri umugabo n'umugore bari mumurima bariko barabagarira amababi y'akaroti inyuma yabo hari ibiterwa vy'ubwoko butandukanye arivyo ibigori n'ibiharage.

Abagore babiri bari mu murima bafise amasuka bariko bararima. Inyuma yabo hari imisozi myiza cane hubatse n’amazu.

Abantu batatu bari mu murima hagati, bose bariko bararima bakoresheje amasuka, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari, hamwe n'ibiti birebire.

Ibiti bibiri vyiza vy'umwembe bifise imyembe yamaze kwera, inyuma yavyo hari umurima w'ibigori uteye igomwe.

Umurima w'ibigori n'ibiharage. Amababi y’ibigori afise ibara ry’ugwatsi rutoto akaba yariwe n'udukoko dutotoduto turya ibitegwa.

Ubwoko bwinshi bw'imboga butandukanye, kandi bufise amabara atandukanye, kandi bukaba bunafise ingano y'uburebure itandukanye .

Umugabo ariko aratwenga yambaye agapira gafise ibara ryera akaba afise muntoki amabungo, ahagaze mu murima wa mabungo.

Ibitegwa bibiri vyo mu bwoko bw'ipera, kimwe muri vyo gisatuwemwo kubiri ikindi naco ntigisatuwemwo, hejuru yaco gifise utubabi tubiri tw'icatsi kibisi.

Abantu benshi harimwo abagore n'abagabo bavuye gusoroma icayi, ku mitwe yabo bikoreye ibitebo vyuzuyemwo amababi y'icayi.

Umugore asutamye yambaye ivyambarwa vy'icatsi kibisi hamwe namaherena kumatwi. Ariko akora kubiterwa, inyuma yiwe hari ibiti vy'ubwoko bitandukanye.

Ibijumbu bibiri binini binini bifise ibara ritukura bikaba biteretse k'umufuko ufise ibara ryera .

Ivyamwa bine vyo mu bwoko bw'amapera. Kimwe murivyo kirasatuyemwo kubiri, kikaba gifise ibara ritukura hamwe n'amababi y'icatsi kibisi. Vyose hamwe biteretse mu gatebe gatoyi.

N,ibitunguru vyinshi vy'ubwoko butandukanye harimwo ivyera nibitukura hamwe nibifise ibara ry'agahama birunzarunze hamwe.

Abantu batatu bari mu murima wa mashu. Ku mpande hari abagore babiri, hagati hari umugabo wambaye inkofero, bose hamwe bafise amashu mu ntoki.

Abantu benshi bari hamwe bagiye bambaye impuzu zitandukanye, hari abambaye ibirato vy'ingamira abandi udufuka munwa bose mu minwe yabo bafise ibitegwa hamwe n'ibindi bibateretse imbere m'utudobo

Intore nyinshi cane zifise amabara atandukanye; ayera; ay'icatsi kibisi; n'ayafise ibara ry'umuhundo ari mu gakapo kirabura, iruhande yako hari agakapo gatukura.

Umugore yunamye ariko aratwenga , ariko asoroma i karoti, Iruhande yiwe hari umuhini, naho iruhande yiwe hari ibiti vyubgoko bginshi butandukanye .

Abantu benshi bari mumurima w'amashu, umwe muri bo abahagaze imbere abandi nabo bamanitse urutoki hejuru, bakaba bambaye ivyambagwa bitandukanye.

Umugabo ahagaze mu murima w'ibiharage ariko aratwenga yambaye ikoti itukura hamwe n'ingofero muntoki ziwe afise isuka .

Umurima w'ibitoke ufise amababi y'ibitoke amwe akasakase ayandi akimeze neza, muruwo murima harimwo igitoke gikuze.

Abantu benshi bamwe barasutamye, abandi barunamye abandi nabo barahagaze, bose hamwe bari mu kanzu kagenewe kurimamwo harimwo nudufuko twera tuzigazize tuteyemwo ibiterwa.

Ipapayi zitandatu ninini, zifise ibara ry'icatsi kibisi zimanitse ku giti, inyuma yazo hari ibibabi vyumye bisa n'umuhondo.

Umugabo ariko aratwenga yambaye agapira gafise ikora yirabura n'uturongo twera kakagira nibara ry'urwatsi rubisi ,muminwe afise ibigori vyumye akaba ahagaze mumurima w'ibigori

Ibiraya binini binini kandi vyiza cane, bifise ingano igiye itandukanye birundarundiye hamwe mu kivunga.

Umugabo asutamye mu ndimo ariko aramwenyura. Yambaye ikoti ritukura, ipantaro isa ubururu, ndetse n’ibirato vyirabura. Mu ntoki afise zimwe mu ndimo.

Abagore batatu bari m'umurima bakaba bariko basoroma ipampa hakurya yaho naho hari ibiti birebire binini binini.

Ubwatsi bwinshi bwiza cane bubereye ijisho, bw'icatsi kibisi. hamwe n'amajambo matomatoma yandikishijwe n'ibara ryera.

Umufuko uzingazinze kugera hagati wuzuyemwo ibigori muri wo hateretsemwo udusorori tubiri kamwe k'ibara gicatsi akani kibaragera.

Igiterwa c’igihwagari ciza cane kikaba gifise utubabi tw’icatsi kibisi n’utundi tukizengurutse tw’ibara ry’umuhondo , hagati yaco n’aho hasa n’ibara ry’agahama.

Umugore ateruye umwana be n'igisate c'igisabo cuzuyemwo ibiharage ahagaze mu murima mwiza cane w'ibigori hamwe n'ibiharage.

Ibiyoba vya soromwe ,bifise imizi ikiriko ivu, bikaba bifise n'amababi yavyo ,afise ibara ry'icatsi kibisi.

Ibigori vyumye bikiri mubishishwa vyinshi cane bigiye bimanitse kubisenge birutana mu burebure be no mu bwaguke, biri mukizu gisakarishijwe n'amabati.

Imifuko myinshi cane y'ibara ryera n'ibara ry'icatsi kibisi igiye yuzuyemwo Umuceri itonzatonze k'umurongo, inyuma yayo hari ibiti birebire be n'inzu y'Icatsi kibisi.

Umurima mwiza cane uteye igomwe w'imboga zikaba zigiye ziteye kumurongo, hakurya yazo naho hari ibiti birebire vyubwoko butandukanye.

Imbuto nyinshi cane z'ubwoko butandukanye zuzuye udusahani twinshi cane dutondatonze hagati muritwo hashizemwo udupapuro tw'ibara ryera tukaba twanditseko ivyandiko vy'ibara ry'irabura.

Umugore ahagaze yambaye agapira gatukura anakwembetse n'igitenge afise urutaro ariko aragosora, azengurutswe n'inzu isakarishijwe n'amabati be n'ibiti vyinshi.

Umurima munini cane w'amasaka akiri mabisi asa n'icatsi kibisi, hakurya yaho Har'ibiti bihateragiye vy'ubwoko butandukanye navyo nyene bifise ibara ry'icatsi kibisi.

Ibiyoba vyasarumwe, bigifise imizi be n'amababi yazo y'icatsi kibisi, bigiye birunzarunze kimwe ku kindi bikiri mumurima wavyo.

Imbuto zimwe ziri kugasahani izindi ziri kumwoko, be n'utwatsi dufise iforoma itandukanye tw'icatsi kibisi tumwe turi mudu sahani akandi kari kumwoko.

Ibiganza bibiri vy'umuntu bifise ibiyoba muntoke gifise imizi be n'amababi yavyo , inyuma yabo hari ivyatsi vyicatsi kibisi.

Igiterwa c'ibiyoba ciza cane kiranduranywe mu butaka n'imizi, kikaba kigifise amababi yaco asa n'icatsi kibisi.

Inzu iri mu bwoko bwi'ikiraro isakarishijwe n'amabati. Imbere yayo hari akameza. Naho inyuma yayo, hari ibiti ndetse n'ivyatsi.

Imbuto nyinshi cane kandi nziza rwose zifise amabara agiye atandukanye zikaba ziteretse mudusahani twinshi dutonze kumurongo.

I soja nyinshi, zimwe ziri ku rutaro izindi ziri mu biganza bibiri vy'umuntu afise uruhu rwirabura.

Isoja nyinshi cane kandi nziza, zironzaronze ahantu hamwe. Zimwe murizo ziracari mubishishwa vyazo.

Imbuto nyinshi z'ubwoko butandukanye z'ibiterwa vy'ubwoko butandukanye, biteretse mudusahani rwinshi ,muritwo harimwo udupapuro handitseko amazina yaburi mbuto.

Ibiganza bibiri bifise igitegwa c'ibiyoba kigifise imizi hamwe n'amashami, inyuma yavyo hari ivyatsi.

Abagore batatu umwe muribo afise igisahani ariko arasuka ibigori uwundi nawe yikoreye igisahani ku mutwe iruhande yabo hari ibiti binini binini be n'inzu.

Akazu kubakishijwe ibiti hamwe n'ivyatsi vyumye, gateretseko umufuko wera, hamwe n'ibido y'umuhondo, inyuma yako hari abantu babiri bicaye, hamwe n'uruzitiro rw'ivyatsi, n'ibiti vyumye, n'ibindi bwoko bw'ibiti biteye inyuma.

Ibigori vyiza kandi vyinshi cane vyumye bikaba binatonoye, vyose hamwe bitekeye mumifuko ibiri yibara ryera.

Ibiganza bibiri vy'umuntu afise Uruhu rw'irabura, harimwo ibiharage vyamara atandukanye, ayatukura hamwe na yera.

Ibigori vyinshi cane bimanitse ku rusenge, kandi birumye. Bimwe murivyo biratonoye ibindi ntibitonoye. Hasi yavyo hari ibishishwa vy'ibigori.

Abantu batari bake, harimwo babiri bunamye bariko baragosora ibigori birambitse ku gatanda kabigenewe. Umwe muribo ahetse umwana mu mugongo.

Ibigori vyinshi cane vyumye bimanitse hejuru kurusenge bigenda bisumbasumbana, mur'ivyo harimwo ibigori bitonoye hamwe n'ibindi bidatonoye.

Imbuto nyinshi z'igihwagari zimwe ziri mukadobo izindi nazo ziracari mubishishwa vyazo, zikaba zifise amabara atandukanye ayera, nayirabura.

Umurima w'ibigori harimwo ikigori ciza cane kibereye ijisho gifise intete z'umuhondo kikaba gishishuye ibishishwa vyaco ariko kikaba gifashe kugiti

Abagore babiri bafise imihini mu ntoki bakwembetse ibitenge bariko bakubita ibiharage vyumye inzu be n'umuganda w'ibiharage hakurya yaho naho hari ibiharage.

Umurima w'amasaka usa neza uteye igomwe ufise ibibabi vy'icatsi kibisi, inyumaho yaho hari umusozi muremure mwiza cane.

Imifuka y'imiceri idatonoye igerekeranye umwe k'uwundi imwe muriyo iracikaguritse, iyindi nayo yasesetse hasi .

Umugabo yunamye ariko arateragira umuceri, yambaye ipantaro izigazize hamwe n'agapira gafise ibara ryera.

Imbuto nyinshi z'igihwagari zimwe ziri hasi izindi zuzuye agasahani kicatsi kibisi gateretse hejuru y'urubaho rujishe inyuma yavyo hari amababi y'icatsi kibisi.

Ibiyoba vyumye biri mu gashashe kera. Iruhande yavyo hariho n'ibindi biyoba. Mbere muri vyo harimwo n'ibitonoye.

Umugabo yambaye inkofero yo kwikingira ifise ibara ryumuhondo, be n'ivyambagwa birimwo amabara yera, ay'ubururu, n'ayatukura. Inyuma yiwe hari imifuko igerekeranye imwe kuyindi.

Imbuto nyinshi z'igiterwa citwa igihwagari zikaba zitekeye mugafuka kajishije zifise Kandi amabara yera nayirabura.

Abagabo batari bakeyi bafashe ifarasi baryamishije mu vyatsi umwe muri bo afise ukuguru kwayo abandi na bo bayifashe mu nda.

Abagabo babiri bambaye ivyambarwa bisa n'ibara ryubururu bakaba bari kumwe n'inka nziza cane iteye igomwe y'amahembe maremare, inyuma yabo hari ivyatsi binini.

Inka zitari nke z'inyambo nziza cane ziteye igomwe, zimwe ziryamye m'ubwatsi bwumye, izindi nazo zihagaze, zikaba zifise ibara ry'agahama kandi zambaye n'urugori gwo mwizosi.

Ibibuguru umunanani, vy'amabara atandukanye , ayera n'ayirabura, biriko bironka ingurube nyina wavyo, nayo ifise ibara ryera.

Ikiraro c'ingurube gifise imishinge y'ibiti, kikaba gifise n'uruzitiro rw'ibiti. Gisakarishijwe n'amabati, kikaba kirimwo ingurube zitari nke be n'umugabo yambaye agapira kirabura n'ikabutura vyirabura.

Umugabo yambaye inkofero yirabura , umupira utukura , isaha n’agafukamunwa ku kuboko k’ibubanfu ariko aragaburira inkwavu ziri ku kiraro cazo . Inyuma yiwe hari umurima w’ibitoke.

Akana gato k'agahungu kambaye umupira utukura n'agapantaro k'irabura, kari kumwe n'inkokokazi zitatu: iyera, iy'irabura n'iyifise ibara ry'agahama. Inyuma yako hari ubwatsi be n'ibiti bitandukanye.

Inka nziza cane, iteye igomwe ,ikaba ikuze ifise amabara yera n'ayirabura ihagaze m'urwatsi duto duto tw'icatsi kibisi inyuma yayo naho hari ibiti birebire.

Akazu gato k'inkwavu gafise urugi rw'umusegetera. Iburyo bwako harimo utwatsi tw'icatsi kibisi, nayo ibubamfu bwako harimwo udukwavu dutatu.

Umuntu yambaye ibimukingira kumazuru no kubiganza akaba yambaye ivyambarwa vyera afise urushinge ateye Inka .

Inka zitatu ziteye igomwe zihagaze mubwatsi bw'icatsi kibisi hejuru yazo hari ikirere c'ubururu hamwe nibicu vyera .

Impene indwi zifise amabara atandukanye ayirabura hamwe n'ayera, ziri imbere y'umugore yambaye agapira kera akwembetse n'igitenge yera nay'irabura, inyuma yabo hari inka nyinshi n'ibiti birebire.

Amagi menshi meza kandi abereye ijisho, afise ibara ryera, akaba atondetse mw'iparete rimwe ku rindi; kandi ni manini.

Inzu bororeramwo inkoko ,Harimwo inkoko nyishi zera hamwe n'ibikoresho vyabigenewe vyo kuriramwo vyazo .

Ingurube indwi zera ziri hafi y'ubwatsi, inyuma yazo hari ibiti vy'ubwoko butandukanye, hamwe n'inzu yubakishijwe amategura.

Abantu babiri umugore n'umugabo bari mu kiraro c'inka kirimwo ubwatsi, bariko batera urushinge inyana.

Umugore ahagaze. Hasi yiwe hari umufuko wera imbere yiwe naho har' inka ariko aragaburira ubwatsi iri mukiraro cayo.

Inkokokazi nziza isa n’ibara ry’agahama ibundikiriye amagi hejuru y’ubwatsi bwumye cane iri mukazu kayo .

Ingurube nini cane gose iri mu kiraro cayo ikaba iri kumwe n’Umuntu yambaye impuzu za kaki nibirato vy’idarama.

Inka zine nini Kandi nziza cane zifise amabara atandukanye iryagahama, iryera niryirabura, zihagaze Kandi mubwatsi ziriko zirarisha.

Inka zibiri nziza cane ziteye igomwe zifise amabara atandukanye. Imwe ni iry’agahama iriko irisha ubwatsi iyindi ni bara ryera n’iryirabura.

Inka zibiri nziza cane zihagaze mu bwatsi zifise amabara atandukanye. Imwe ifise amahembe n'ibara ry'agahama, iyindi nayo irirabura.

Inka nziza cane ibereye ijisho ifise ibara ry'agahama ni ryera, izugurutswe n'ibiti ndetse n'umugabo ivyambarwa vy'icatsi kibisi akaba ariko arayuhirira n'umuti.

Inka zitari nkeya zigiye zifise mabara atandukanye zihagaze mubwtsi z'icatsi kibisi be n'ibiti birebire.

Inka zine zikuze nziza cane zibereye ijisho zifise amabara agiye atandukanye, iryera, iryirabura n'iryagahama zose hamwe zikaba ziriko zirisha ubwatsi.

Inguge niniya cane gose ikaba ifise ubwoya busa n’ibara ryera , ikagira amaso atukura hamwe n’umunwa n’amazuru birebire cane .

Imisambi ibiri ikuze ihagaze mu twatsi twicatsi kibisi iriko irarabana ikaba ifise amabara atandukanye ayera, ayirabura, iritukura ni ry'agahama.

Utugeregere tubiri twiza cane tubereye ijisho kamwe n'igakuru akandi n'igato, Agakuru gafise amahembe manini akandi nako gafise mato twose hamwe duhagaze mu vyatsi.

Agakende gasutamye kakaba gafise amabara atandukanye umugongo wako usa n'ibara ry'agahama naho imbere n'ibara ryera rivanze n'iryirabura ku kuboko kw'iburyo kwako gafise urutomati rutukura.

Agakende gato gahagaze k'urugi rw'ivyuma rusize irangi ryirabura ,inyuma yako hari ibiti birebire, hejuru naho hari ikirere gikayangana n'ibicu vyera.

Utunyoni indwi twiza cane dufise amabara atandukanye, ayera n‘ ayirabura , dutanu muri two duhagaze k‘ umugozi w‘icuma, utundi natwo tuburi natwo turiko turaguruka .

Igikona kiraramye kiraba hejuru gifise n'amabara atandukanye Ayer’s nayirabura kikaba gihagaze m’umusenyi urimwo utubuye duto duto.

Akanyoni gateyigo mwe gafise amabara atandukanye ayagahama n'ayo ubururu akagira utuguru dutukura gahagaze kw'ishami ry'igiti mu kanwa na ho gafise agafi gatoyi ka cakie.

Agahungarema gakanuye cane gahagaze gacuramye karaba hasi. Hafi yaho hari igiti arico umutumba w'igiti.

Inguge nini ikuze iryamiye urubavu rw’ibubamfu ikaba iryamye m’utwatsi tw’icatsi kibisi. Iruhande gwayo hari igiti kihateye kinini.

Inyoni ihagaze hejuru kw'ishami ry'igiti ifise amabara atadukanye ariyo iry'irabura niritukura, amaso n'umunwa vyayo bisa numuhondo.

Akanuma keza cane kabereye ijisho, gafise amabara atandukanye iryirabura hamwe n'iryera .Mu kanwa naho gafise agati kariko utubabi tubiri.

Imbata nini cane kandi nziza ifise amabara atandukanye ayirabura, nayera ikagira umunwa usa nk'umuhondo, ihagaze kumusenyi urimwo utubuye dutoduto.

Ingunge z'ibiri. imwe nini n'iyindi ntoya. inini iteruye intoya ,zicaye muvyatsi bifise ibira zicatsi kibisi.

Inyoni nziza cane ibereye ijisho yo mu bwoko bw'inuma ifise amabara atandukanye ihagaze hejuru y’uduti dutoduto dukasakase twumye cane.

Akanuma keza kabereye ijisho kashanje amababa yako kakaba gahagaze hejuru kwishami ryigiti ririko utubuto dutoduto.

Akanyoni gatoyi keza cane kabereye ijisho, gahagaze kw'ishami ry'igiti kakaba gafise amabara atandukanye iryera niry'irabura.

Utunyoni dutatu twitwa kasuku duhagaze ku ishami ry'igiti dufise amabara agiye atandukanye ari yo umuhondo, icatsi kibisi, ubururu n’iritukura.

Akanyoni gato kabereye ijisho gafise amabara atadukanye, ay'ubururu nay'irabura, gahagaze kumashami afise amabara atadukanye ay'icatsi nay'atukura.

Inyoni bita igikona ihagaze iriko iraraba hejuru mu musenyi urimwo utubuye duto duto, ikaba ifise amabara atandukanye ari yo iyirabura hamwe n'iryera.

Udukende tubiri dufise amabara atandukanye, iryirabura n'iryera, twicaye kw'ishami ry'igiti. Inyuma yatwo hari amababi y'urwatsi rubisi.

Inguge nini cane gose iteye igomwe ihagaze mu vyatsi ry'icatsi kibisi, ikaba ifise amabara yera n'ayirabura.

Inguge nini ikuze iryamiye urubavu rw'ibumoso rwayo ikaba ifise ubwoya bwirabura iryamye mu bwatsi bufise ibara ry'icatsi kuruhande yaho hari igiti.

Ingeregere zibiri, imwe ihagaze kumaguru yompi iyimdi nayo iri inyuma yayo ihagaze kumaguru abiri, inyuma yayo hari izindi ngeregere nyinshi